Masuwa moko ya monene oyo ekendaka bipai na bipai ,na mokili oyo masuwa wana ezali po ete bato bamemaka biloko oyo basomba bipai na bipai ememela bango bisika bazali.

Sapato moko, ya lokolo ya mobali eza na se! ezali pe na ba langi, mingi mingi ! na kati nango, na se nango, eza mwa pembe ezali pe na ekangeli, nango ya moyindo.

Oyo eza eloko basalaki na kati ya mboka na biso oyo babengaka nyata osokola maboko ezali na langi ya mobeso.

Mwana mobali atelemi na ndenge ya kokangisa foto na ye po atia yango na mitando ya loyano po ye na bandeko na ye basakana.

Misuni oyo bakalengaki na ndenge ya mboka batiaki pe na kati eloko bazobenga matungulu.

Fumbwa na kati ya cantine oyo bauti kobuka, sika sikoyo ezali ya mobesu pe ezali ya kolia.

ndako moko ya monene pe ya molai ezotongama na kati ya mboka eza nano na matongami nano ekokisami te

balabala ya monene oyo ezali na monima ya monene pe na balabala wana motu moko na moto azoleka ye pe

Lopango oyo ya kala ebandi kobukana bamatiti ekomi kokola bipai na bipai na kati ya ndako wana na lopango wana banzete ekola kutu koleka.

Oyo eza milangi oyo ba salelaka mpona ko bomba mafuta to biloko mosusu, namoni etelemi on diré na mesa.

Ndako ya monene bisika bakonzi bafandaka oyo bakangaki foto na lopango ezali kasi na mwa nzete moko boye nzete ya mbila oyo ezokola mopanzi ya dilisa ya ndako wana.